bandiraɓe heeɗiɓe programme Goudiry FM 95 PONT 1 <hesitation> min garte ha joni e bandirɓe reemoɓe wonɓe e nder diwan Goudiry ha tenkti e Sénégal foof donc hande noon biɗe joogui <hesitation> weltare addude ɗo agent nguji mo gandanɗa hoorema ko kamɓe jogui affaire tooɓogo e nder département mo Goudiry hono <hesitation> biyeteɗo monsieur Diatta kanko ko ANACIM o liggoto eyyi hono biyeteɗo kadi <hesitation> Moussa Cissokho kamɓe foof ko oɗon banggal ɓe liggoto joni ɓe gari tan pour wawde <hesitation> yewtude e bandiraɓeɓe ko fati <hesitation> ndeemal mo gandanɗa hoorema e ndungu hikka rawane rawane ndeya ɗum ɗon foof ene adda caɗele e nder ɗum ɗo noon ɓe gaari ko wawde yewtude pour wawde yewtude e bandiraɓe tan pour ɓe mbawa hokkude ɓe hakkille ko fate e ndunguji ɗi garɗɗi eko foti arde ko foti yimɓeɓe reemoɓeɓe kadi no poti daarade e nder oɗon ndeemal woni <hesitation> kala mon joguiɗo reemowo ko hewi reemow ko famɗi ɗum ɗon foof mooɓe gar ɓe jewtida e bandiraɓeɓe beele mooɓe dokkuɓe e aussi <hesitation> solution mo ganduɗa hoorema ko ɗon ɓe mbawi <hesitation> walliturade koye mabɓe beele nddemal mabɓe aussi yaara yesso hade mi naate e <hesitation> e yewtere tan mi hokka kongol <hesitation> monsieur Diatta o salmina salmina bandiraɓeɓe kañum e Moussa Cissokho e nder ɗum ɗon noon min naata e nder yewtere he donc miwiya <hesitation> monsieur Diatta a ñalle jaam

<hesitation> mi salmini Mr Sy mi salminima mi salmina auditeur aji ɗi foof <noise> monsieur mi salminima mi samini auditeur aɓe foof <hesitation> mi salmini monsieur le prefet du département Amadou Coumba <hesitation> Amadou Coumba Ndiaye mi salmini monsieur le maire monsieur le président conseil départemental mi salminamo e kala maire wonɗo département Goudiry eyyi joni mi ari pour yewtogol affaire tooɓo e nder départe département am he eyy ko ɗum addi min ga
a jarama gollema jooɗi peewi monsieur Diatta donc :frra ha joni mi hokka kongol <hesitation> hoo biyeteɗo Moussa

tardata ko ko mbawmi namdade taw <hesitation> monsieur Diatta <noise> monsieur Diatta holko hol darande daarde daarde ANACIM woni e nder <hesitation> diwan meɗen
voilà <noise> a jarama monsieur Cissé daarde ANACIM taw kowoni ko État waɗi confier ANACIM a woni supervision maname o laarata ** navigation aérienne affaire avion ji e sureté <hesitation> aérienne woni affaire avion :ji <hesitation> so ɗum ɓenni <hesitation> ko ɗum woni fonction principal kono ɗum kadi après kadi <hesitation> pour mbo waɗay prévision prévision saisonniére prévision hebdomadaire e prévision journaliére ɓe waɗa ɗum maname ɓe waɗay no <hesitation> ko arata janggo pour essayer banggue ndungu o walla faaɓi janggo walla e nder yontere walla e nder lewru ɓe waɗe prévision pour <hesitation> reemoɓe ɓe haale est ce que tooɓe na hono arata est ce o heewat walla hewata ko siifaji ko ɗum woni golle ANACIM donc <hesitation> ko ko information climatique <hesitation> pafide <hesitation> reemoɓe e aynoɓe kadi e <hesitation>

e nder ɗum ɗon mi sikki tan <hesitation> monsieur Diatta wo <hesitation> wonko gandanɗa hoorema nafoore walla ko addata caɗele e nder ndeemal e nder aussi koɓe <hesitation> mbaw hutorade ko pour wawde <hesitation> nadde e nder changement climatique o beele kamɓe noon e wonɓe e nder on ɗon activité caɗele ɗe <hesitation> holnoɓe mbawi wadde ha ɗeɗon caɗele wawi ustade donc min mi hokkuma kongol tan garta e bandiraɓeɓe
<hesitation> a jara a jarama monsieur Cissé <hesitation> aɗa andi neɗɗo activité kala ko waɗaɗ ne waɗi rique <hesitation> yeeygol reemugol aynugol foof ne waɗi risque donc minen météo golle amen ko pour walle waw totta information hewɗo pour <hesitation> reemoɓe yooɓe pour caɗele aussi so tawi caɗele ne wodi yoɓe yo usto comme missal joni ndungu ono ara a foti hebde awdi a foti hebde machine pour <hesitation> labourer <hesitation> awgol a foti hebde awdi kadi a foti hebde engrais donc <hesitation> donc information kadi o walle pasque ɗum foof ɓaade wawi hebde ɗum foof ndungu ma moƴƴata pasque <hesitation> affaire o ko dépendre <hesitation> tooɓo donc tooɓo minen min totay information ɓe a haalime a ndungu o o fudɗay o waktu walla ndungu o o fudɗay kono fausse départ faux départ no tubak wiyata hon faux départ a sikki ko ndungu kono wona wona ndungu no fewi <hesitation> * donc mi haalay mi haalay ɗum ɗum vraiment ko information siifaji min mi totta men joninoon <breath> <hesitation> reemowo kadi o jettay motuway makko pour vraiment walla <hesitation> caɗ caɗele vraiment si tawi caɗele ne wodi yo yo usto yo usto le maximum poossible donc reemde ndungu makko moƴƴa feewa si feewi si ndungu weeli no fe hewi donc leydi o o weelay <hesitation> vraiment

ha joni <hesitation>

oɗon gandi hande <hesitation> remoɓeɓe eɓe gawa laabi ɗiɗi e laabi ɗiɗi noon <hesitation> e nder nder ndungu o donc aɗa wawi <hesitation> aɗa wawi awde laabi ɗiɗi taw tooɓo ngo yarata noon yeppeu noon noon foof donc e nder ɗum noon aussi won <hesitation> campagne :fa agricole mo gandanɗa hoorema ko <hesitation> ko tooɓo ngo woni a arata no yaarini e nder ɗum aussi wa <hesitation> yimɓe ANACIM eɓeni ɗo e ɗum ɗon foof ko pour tan hokkude hakkille e bandiraɓe reemoɓeɓe pour ɓe mbawa artirde hakkillaji mabɓe kala ko gandanɗa hoorema so ndungu ari hadema wadde goɗɗum ANACIM nanɗo mami gartu e numéro o soon noddi tan kala ko woni hen ko information ma on naan mais somin gayni émission o tan mamin gartu numéro o min dokka numéro o kala mo gandanɗa hoorema ka ndeemowo aɗa e nder diwan o aɗa nder département mo Goudiry sa noddi on ɗon numéro tan maaɓe dokkuma lawol holko mofɗa wade holko a fotani wadde e nder ɗum ɗo noon mi dokka ha joni kongol kanko woni Diatta o yewtida e bandiranɓe ko fati e ɗiɗon <hesitation> aawuji koɓi batta laabi ɗiɗi e nder
<hesitation> a ja jarama monsieur Cissé bon komin haalat bandiraɓe ɓe foti vraiment <hesitation> ƴew jaggude information météo vraiment ɓe waɗa approprié ɗum ɓe ƴetta ɗum ko <hesitation> vraiment ɓe gumaɗum ko gandal no wodi ko tampini men woɓɓe na wo gumi ɗum woɓɓeɓe ɓe haala a neɗɗo anda ko arata janggo name ko Allah tan andi ko mais ko gandal ko gandal hono ni neɗɗo meɗe jooɗi Goudiry ga biɗe haala neɗɗo ne Amérique omo heeɗo walla omo <hesitation> omo yiyami nde télévision omo yiyami mbiɗo yiyamo ko gandal waɗi ɗum ko orsiguisini yimɓe gandal affaire météo ɓe testa ɓe testa ɓe laara ɓe laara haaɓe heeɓa information sur ɗo ɗum kay ne wodi ɓe haala yimɓe donc ndungu o a o ndungu wa ñin hikka o fuɗay o waktu bon walla départ o wonay faux départ comme hikka ni météo haalino hikka départ o wonay faux départ donc inde fotino si kala jettinɗo information agrumino donc <hesitation> dooɓe ɓe awi bon alhamdulilah Allah walli moƴƴi kono woɓɓe hewɗo awdi mabɓe boni engrais ɓe waɗino engrais kadi boni ɗum ko jawdi ko jawdi boni ɗon donc si tawi no a ƴetti information kom ko météo haalata a a gomi to ɗum heeɓatama donc ɗum ustay rique o donc vraiment ko ɗum mi haale <hesitation> bandiraɓe e auditeur aɓe e reemoɓe komi haalandeɓe yooɓe jontin information joni ɓe waɗe information météo hono ɓe ɗaɓɓay awdi hono hono ɓe ɗaɓɓay engrais ɓe ɗaɓɓa information météo ne kadi si me daari émission o no gassa mi tottay numéro o donc sa noddi toon ko serveur après a accay question ma toon ɓe jabotoma ɓe haali ɓe haalanma hono affaire ni way prévision o noon ko par ñalawma walla ɗo yontere walla lewru walla hitande o foof donc komi haalde <hesitation> pasque bandira <hesitation> mi meeɗi yaade tourné o nder département mi haal tan <hesitation> e nder Saara o bon mi yeehi pour mi waɗe inspecté poste pluviométrique e toon ɓe ɓefete tooɓo tooɓo o bon miɗa meɗa yaa e chef de village o e yimɓeɓe %é obse observateur o mi mi wajiɗi ne mbawa goto wi o waji o o wi o ko hom oko homo o wi o woni météo o woni dendiɗo Allah anani soubahana Allah dendiɗo Allah ko Allah gurdam ko kanko tan mais kono kanko ko kanko totti gandal o gandal mbimi ɓe sikki bon koɓe haalata ko yimɓe ɓe daaray ɓe miji tan ɓe haalane ala ɓe miija ɓe testay <hesitation> <hesitation> ne woni ɓe ɓe testa ɓe laaray be laara ɓe yumbinne ga gandal mabɓe macha Allah Allah hokkiɓe gandal e ɗon on banggue donc ko ɗum ɓe * ɓe arde ɓe yaltina ɓe ara épuis wona Sénégal tan ko adouna o foof ɓe ɓe ɓe waɗe réunion ɓe haala météo Sénégal <hesitation> Mali Guinée Afrique <hesitation> occidentale foof ɓe jooɗo ɓe waɗay échangé e pays ji ɓe <hesitation> ɓe ƴetta ɓe jaltina prévision saisonniére donc wona neɗɗo o daray ni tan haala goɗɗum taw a voilà non non ko omo deeƴi <hesitation> mandarga